Biiri anaare la guuun a oɔnɔ kõɔ baa poɔ ane bootiri. A bie kaŋ sun kparedoɔr. Tann be na a be puori.

Bibiir ne nekpɛ̃ɛ̃ na a dɔm, a bɛ menɛ ar. Kolee bin na a dɔɔ niŋe, a dɔɔ kaara ne a bon o na maale'a.

Dͻͻre ata lԑ bԑ. ayi nyͻge la kuri daare. A ba zaa ata vͻgele ne kpawoͻ a eŋ nu woore. A dԑb kaŋ are kaara bone bԑ na erԑԑ a.

Bͻl ŋmeԑlebԑ le bԑ a ŋmeԑrԑ bͻl. teere yaga be la a ba puori ane yiri kpԑԑ. A bͻl ŋmeԑrebԑ kaŋ ene sͻͻse dõͻre. a ba kpare lanna ne le peԑle.

Dͻͻ no maala soola panele a ennԑ. O binaa soola panele teŋԑ sogͻ, ԑ de a kaŋ mare ne. moto baatere binaa o puori ane kaa baatere teero meŋ be na o puori.

Pͻgebԑ ne bibiiri la ͻnnԑ kõͻ, a pͻge kaŋ ͻnnͻ la a kõͻ ennԑ a bookyi poͻ. A kaŋ guuni na kpagere a bookyi aa pͻge kaŋa meŋ are kaarԑ o naŋ ͻnnͻ a kõͻ ԑnnԑ, taŋ kare kpԑԑ arԑԑ bԑ puori.

Kaaɛ ayi na a nyɛ asedɛnt sɔkoɔraa zũ. A kaare kaŋ en zeɛ, a kaŋ meŋ e pelaa. Yibɛrɛ bɛrɛ bɛrɛ be na a bɛ puori. Nebɛ meŋ kyere na a sori zu.

Bibiiri ayopoi na zeŋ die poɔ, bonsuuri ane pɛmɛ bini a teŋ sɔg, a bibiiri laara a kaŋ leɛbe a kaarɛ bone a o taaba naŋ eraa. 13392

Nasapele yaga lɛbɛ a are ɛkyɛ bɛ mine a zeŋ dero be na a bɛ puori. Kũũ daga gana a teŋsog. dɛb kaŋ gbin dume a pɔge kaŋ niŋe. A nebɛ ŋmaa kaarɛ na a ol na gbi a niŋe a.